bia n-ʒi goota gbuni ka goota maa ka di niŋ nyemaa pam ka loba nima vari ka di be goota ŋɔ ni ka kom be goota ŋɔ ni ka bia ka ye shikuru nɛma ni namda ni liiga ʒee ni

paɣ' so n-wara ka o ni wari ŋɔ o yela daliya ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka gabi zaɣ' sabinli ka niŋla noosi maks ka shɛba ʒi o nyaaga n-lihiri o ban ʒi o nyaaga maa bɛ nyɛla ninvuɣ' piɛla ka zaɣ' sabila gabi bɛ ni ka bɛ zaa kpala neesi mask nima.